Dis place be like place wey dem dey take dey learn different kind thing e still be like market, if we look am well we go see ten t ten t wey get green colour but behind another ten t still dey, de ten t wey dey behind na white colour. If we check wetin de hang for di corner of di ten t we go see different kind bag, for under di ten t we get some kind table wey get square shape, on top all dis table we see different kind cloth but wetin dey there be sey all dis cloth wey dey on top dis table so all of dem get African pattern, dem pattern na African pattern na na African design. Wetin dey here be sey all di cloth wey dem dey produce for dis environment, all de cloth wey dem dey sew de dey sew am make Africans take take dey like am nor be sey na pattern wey dem go borrow from oyibo pipu na African pattern na im dey there. If we check di kind bag wey dey there we go see sey some of dem dem be tote bag, na dat tote bag na bag wey get open top, wey get handle, wey dey flexible, pipu dey buy am well well for dis days, dem like am wella and e nor too cost like other kind bag. If to sey na bag like wetin de dey call satchel abi na clutch abi bucket bag, those ones dey cost pass tote bag. Satchel na bag wey get better shape, de dey carry am go office well well. Clutch dat one na na small bag wey person fit carry for hand, e good for evening event. We go see sey de pipu wey dey inside dis picture dem wear polo, polo shirt wey get blue colour and orange colour, na dat one go make us know sey nor be just any kind cloth de dey wear for dis environment, na organized environment. If fit be place wey pipu dey learn how to make cloth and bag, e fit be school of apprenticeship wey pipu go come wey dem go pay wey de go teach dem how to make African cloth and African bag.